Nindeeba omuntu ou ashutami aha kibaaho ashutami omu maisho g'akaju k'ebibaaho reero omu rubaju rw'akaju k'ebibaaho hariho ekipayipo. Omu maisho ge harimu ebideeya byaba bipakiiremu kasasiro. Reero aha rubaju rw'ebideeya heemereireho omuntu. Hakibayemerera omuntu ondiijo aha kasasiro. Na hariho n'ekigureeda ekikugira kasasiro ekirikukunganya kasasiro.